Alamun ubangida mara kirki, wanda ma'aikatan shi basu kuɓuta daga wurinsa ba. Ubannin gida sun kasu kashi dabam-dabam, akwai ubannin gida adilai, wanda suka san ya kamata, akwai kuma ubannin gida waɗan da suke mugaye. To, alamun ubannin gida mugaye, ya haɗa da yawan yi wa ma'aikaci ihu, ko zagi, a kan wani kuskure da yayi, a yayin gudanar da aiki. Kasancewar shine ubangida, sai ya ɗauki wannan dama yayi ta yiwa mai'aikacin da yayi wannan kuskure ihu, da faɗa, a maimakon ya gyara masa wannan kuskuren da yayi. Ubannin gida marasa kirki, suna da wahalan sha'ani, da wahalan zama. A galiban? lokuta, ma'aikata sukan yi aiki ne da irin waɗan nan ubannin gida kaɗai, idan basu da yadda zasuyi, ko kuma basu da wani abunda zasuyi. To, dole suyi haƙuri su zauna da irin waɗan nan ubannin gida. Akwai muzgunawa ƙwarai da gaske, daga wurin irin waɗan nan ubannin gida.? So da yawan lokuta, irin waɗan nan ubannin gida su kan nuna rashin yarda, ko amincewa ga? ma'aikatan nasu. Duk abinda ma'aikaci zaiyi, ko aka sa shi yayi, sai ya bi diddigi, ya bi ƙwaƙwƙwafi, ya ga yadda abin yake, saboda tsabaragen rashin yarda, da? amincewa ga su ma'aikatan da suke yi masa aiki. To, wannan kenan.

Fa'idodin kariya daga ciwon infection, da ciwon makanjafa, da ciki.? Kamar kwandam ɗin maza; kwandam mata,? yana hana ɗaukar ciki ,da cututtuka da ake samu ta hanyar jima'i. Ƴanci da ikon mallaka, mata suna da damar amfani dashi, ba tare da haɗin gwuiwar namiji ba, wanda zai iya taimakawa wajen kare lafiyar su. Ana iya saka? kwandam ɗin mata, kafin a fara jima'i, wanda ke rage cikas?? da iya buƴƙatar dakatar da jima'i domin saka shi.? Yana rufe wani ɓangare na waje,? na farji.? Yana da wahalar saka, yana buƙatan? ƙarin ƙwarewa wajen saka shi, kuma idan ba'a saka shi?? dai-dai ba, zai iya zamewa, ko haifar da rashin jin daɗi. Mafi tsada; yana da tsada fiye da kwandam ɗin maza, wanda zai iya hana wasu mutane amfani dashi akai-akai. Sauƙin samu; ana samun kwandam ɗin maza a sahguna, asibiti da wuraren bada shawara akan lafiya. Sauƙin amfani; yana da sauƙin sakawa fiye da kwandam ɗin mata, don haka mafi yawan mutane suna amfani dashi, ba tare da an samu matsala ba. Mafi arha; yana da arha,? kuma ana samun shi kyauta a wasu wuraren kiwon lafiya. ingantacciyar kariya? daga ciki; idan ana?? yin amfani dashi dai-dai,? yana da matuƙar tasiri wajen kare ɗaukar ciki, da cututtuka da ake samu daga jima'i. Rashin fa'idojin kwandam ɗin maza, dole namiji ya amince da amfani dashi. Idan namiji bai amince da amfani dashi ba,?

Bayar da ingantaccen ilimi; yaɗa sahihin bayani game da hanyoyin kamuwa da cuta mai karya garkuwar jiki, da hanyoyin gujewa cutar. Kamar amfani da kariya,?? da suka shafi?? kororon roba, da gujewa yin jini, ko? allura da aka riga akayi amfani dasu. Shirye-shirye da faɗakarwa a makarantu, masallatai, coci-coci da gidajen rediyo,? kan illolin cutar, da hanyoyin kare kai,? suna taimakawa wajen rage yawan kamuwa da cutar.?????? Ba hukunci bane; mutane su fahimci cewa, duk wanda ke ɗauke da cutar mai karya garkuwar jiki, ba laifi yayi ba, kuma zai iya rayuwa lafiya, idan yana samun magani ingantacce. Ƙarfafa gwuiwar masu ɗauke da cutar; yin magana da mutane da suka kamu da cutar, ba zai sa a kamu da ita ba. Yin goyon baya da nuna kulawa, zai taimaka???? musu, suji ƙarfin gwuiwa. Na uku; yin amfani da shuwagabanni da malamai, sarakuna. malaman addini da shuwagabbanin al'umma,? su zama jakadu na faɗakarwa,??? ta yadda mutane zasu fi yarda, da saƙon da ake isarwa. Rashin nuna bam-bamci a wajen aiki, da makarantu. Kowa yana da haƙƙin yin aiki, ko karatu, ba tare da tsangwama ba, ko yana ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki. Yaɗa ilimi kan cewa; cuta mai karya garkuwan jiki, ba hukunci bane. Mutane su fahimci cewa, duk wanda??? ke ɗauke da cuta mai

Asibiti; wata matattara ce, wanda ta ƙunshi ɗakunan kula da waɗan da suke marasa lafiya. Akwai kayayyaki da ake tarawa, bayan kammaluwar asibiti. Kayayyaki da dama, waɗan da ake tarawa a asibiti ko kuma wajen bada kiwon lafiya, sun haɗa da allura, da sirinji, da ruwan allurar, da kayayyaki waɗan da suka ƙunshi abubuwa wanda ake amfani dasu, wajen kula da lafiyar mara lafiya. Akwai abubuwa da dama, waɗan da suke taimakawa likitoci, masu kula da lafiyar bil adama. Sannan akwai ɗakin gwaje-gwaje, musamman ɗakin gwada rashin lafiya ko wacce iri ce, da kuma ɗakin bada taimakon gaggawa.? Akwai wasu dabaru na zamanance, wanda sibiti ya ƙunsa, musamman idan mara lafiya bashi da lafiya,? ana iya amfani da wasu kayayyaki na zamani, domin a bashi taimakon gaggawa. Misali; idan mara lafiya ya kasa tafiya a lokacin da ka shigo dashi asibiti,? ana amfani da wasu dabaru, misali; na injin tura mutum,? ko kuma a tafi da inji, wanda ake amfani dashi na tafi da gidan ka, wanda yake duba mara lafiya nan taːke.? Akwai kuma ma'aikata, wanda suka haɗa da ma'aikata masu kula da asibiti,? da kuma motoci waɗan da suke ɗaukar marasa lafiya.? Asibiti; ya ƙunshi likitoci, da ma waɗan da suke taimakawa likitoci.? Kuma asibiti yana ɗauke da marasa lafiya, sannan ana amfani da magunguna daban-daban a asibiti. Akwai ɓangarori da dama a asibiti, waɗan da suka haɗa da gurin duba lafiya a gaggauce, da kuma gurin saka kaya, da ma gurin bada magunguna, da ma gurin ajiye magungunan. Asibiti; ya haɗad da gurare da dama, waɗan da suka haɗad da gurin kula? ta musamman ga marasa lafiya, da ma gurin? wato gurin hutawa na marasa lafiya, yayin da aka gama duba lafiyar su. Asibiti; ya haɗad da gurare da dama, waɗan da suka haɗad da, wato gurare masu amfani sosai. wajen inganta lafiyar bil adama.

??? muhimman abubawa da tsarin tallafi ya kamata a tanada kafin haihuwa don saukaka rayuwa ga jariri da iyaye a tabbatar da cewa jariri yana da waje mai tsafta da lafiya don bacci da hutawa a tanaji gadon jariri zanin gado bargon jariri da dai sauran maka mantansu tufafi masu kyau da ɗumi safar hannu da ƙafa huluna da huluna da sauran abubuwa makamantan wadannan makamantansu ga uwa mai shayarwa a tanadi kayan shayarwa idan za'a yi amfani da madarar jariri a tanaji kwalba da kayyakin tsaftace da kayyakin tsaftacewa? domin gujewa damuwa tanajin kudin da ake da bukata don kula da jariri cikin kwanciyar hankali ilimantarwa karatu da koyan abubawa masu muhimmanci kamar yadda ake renon jariri da kula da lafiyarsa dukan wadannan abubuwa suna temaka wa gaya wajen tabbatar da saukin rayuwa ga iyali da sabuwar haihuwa? um yin rijista a asibiti ko wurin kula da lafiya don duba lafiyar jariri bayan haihuwa sanin sanin lambobin gaggawa da wuraren kiwon lafiya mafi kusa uwa na bukata? uwa na bukatar hutu shakatawa tallafi daga dangi da abokan zama domin gujewa samun matsala? karfafa yadda za'a bi akula da uwa da jariri

shawar-wari masu amfani don tafiyar da shayarwa yayin komawa aiki da hada wanda suka hada da fitar da nono da ajiyeshi don amfani ga baki daya um shirya kafin komawa aiki fara fitar da nono watanni goma kafin komawa aikin don tara isashen ajiya nemo ingantaccen famfon nono dake da saukin amfani koyi koyi yadda ake fitar da nono da hannu idan famfo bai samu ba fitar da nono a aiki nemi wuri mai tsafta da sirri a wurin aiki don yin don fitar da nono fitar da nono akalla sau biyu ko sau uku a arana akan kowace kwalba ko leda don amfani da tsofaffin kayan yin amfani da tsofaffi kafin sababbi idan za'a dumama nono ayi haka acikin ruwa ayi hakan acikin ruwa maiɗumi a sanya shi acikin ruwa maiɗumi maiɗumi ba'a abun ɗumama girki na zamani ba samar da tasrin ciyarwa nunawa mai kula nuna wa maikula da yaro yadda ake bada nono da kwalba batare da matsa lamba ba yi kokarin shayar da yaro kafin lokacin fita aiki da kuma lokacin dawowa dawo wa gida idan ana shan wahala tuntubi likita ko ƙwararre mai bada shawara kan shayarwa kula da lafiya da jin dadi wanda suka hada da cin abinci mai gina jiki da shan ruwa mai yawa don samar da isashen nono yin hutu samun hutu a lokacin shayarwa cikin konciyar hankali don rage damuwa idan akwai wata matsala kamar nono bai fita da kyau gwada shan shayi ko cin abinci mai gina jiki don samar da nono ingantacciya wadannan suna daga cikin hanyoyi da ake bi

muhimman ƙaidojin da za'a bi don kula da madarar da aka fitar yayin tafiyar ko komawa aiki domin ta kasance dama kasan domin kasan cewa an sami? domin ta kasan ce lafiya ga jariri daga cikin wadanna ƙaidoji da me shayar wa ake da bukatar ta cika su? na ɗaya ajiye madarar acikin kwalba ko roba mai tsafta sannan a rufe da kyau ana iya amfani da kwalbar roba na musamman da aka? da aka kera domin madarar domin madarar mama don shayarwa da jariri yanayin zafi mai dacewa idan za'a ijiye idan ana bukata dumama ta kuwa asaka kwalbar acikin ruwan dumi kada a ɗumamata a wannan kada a ɗumamata acikin na'ura na ɗumama abinci domin haka na iya lalata sinadarai masu amfani da ga cikinta tsaftace kayan amfani a wanke kuma a tsafatce kayan amfani da sauran kayan da ake amfani dasu don don tattala da ajiyar madarar ana iya tafasa su ko amfani da ko amfani da abun duma hana kwayoyin cuta shiga shiga cikin irin wadannan kayayyaki madarar da aka barta a dakin da ba'a sanyaya ba bai kamta ajiyeshi ba ita ayi amfani da ita cikin sa'o'i ashirin da hudu an narketa yi alama akan kwalbar rubuta rana da lokaci ajin kwalbar kwalba ko roba domin asan wacce za'a

Akwai dalilai da dama da ka iya sa jariri yaƙi shan nono daga mahaifiyar sa ga wasu daga cikin dalilai da kuma hanyoyin da uwa zata bi domin magance wannan matsala data taso mata daga cikin waɗannan dalilai akwai su da dama, sai dai mene bari a tsakuro kaɗan daga ciki rashin kamun nono idan jariri bai iya riƙe nono da kyau da kyau ba yana iya jin wahalar sha canjin ɗanɗanon nono idan uwa ta ci wasu abinci masu canza ɗanɗɗano nono kuma tana shan magani jariri na iya ƙin shan nono ciwon jariri, idan jariri yana fama da ciwon maƙogaro, zazzaɓi ko ciwon kunne zaya iya ƙin shan nono rashin fitowar nono mai yawa idan nono baya fita da kyau jariri na iya gajiya sa taimaka masa ya kama nono daidai don rage wahala canza yanayin shayarwa a gwada matsayi daban daban dan gano wacce zata fi sauki ga 'jariri yin tausa ga nnono kafin shawar wannan yana iya taimakawa nono

Tabbas Abinci da muhalli suna da matuƙar mahimmanci wajan taimakawa yaro ya cimma burin sa na cigaba da girma da wayewa Abinci mai gina jiki yana bada sinadarai masu amfani dake taimakawa cigaban kwakwalwa ƙarfi da garkuwar jiki Muhalli kuma yana taka mahimmiyar rawa domin yanayi mai kyau da kulawa daga iyaye, suna taimakawa yaro ya koyi sabbin abubuwa ya bunƙasa tunani, ya kuma bunƙasa tunaninsa kuma ya kasance cikin ƙoshin lafiya duk da haka yadda iyaye zasu tallafawa ci wa ci gaban yaransu daga cikin waɗnnan abubuwa sun ƙunshi abubuwa da dama daga ciki akwai abinci mai gina jiki iyaye su tabbatar da cewa yara suna cin abinci mai inganta um mai inganci kamar Nama, kayan lambu, 'ya'yan itatuwa madara hatsi da hatsi domin ƙara ƙarfi da lafiyar kwakwalwa shayar da nonon uwa ga jariri shayar ga nono, shayar da nono yana da matuƙar mahimmanci dan kare su daga cututtuka da kuma bunƙasa kwakwalwarsa tsafta da lafiya wanke hannu, tsaftace abinci da muhalli da kuma rigakafi, suna taimakawa wajan hana cututtuka da kuma ba yaro girma cikin cikin ƙoshin lafiya yanayi mai kyau yaro yana yaro yana buƙatar muhalli mai tsafta kwanciyar hankali da soyayya daga iyayen sa, dan samun ƙwarin gwiwa da lafiya ta jiki da ta kwakwalwa kula da ilimi da wasanni koyar da yara kalmomi da suka ƙunshi karatu da bayar dasu, da bayar da dama su buga wasa yana taimakawa bunƙasa kwakwalwar su da fasahar zamantakewa kula da barci barci barci mai kyau yana taimakawa cigaban kwakwalwa da lafiyar jiki yara su sami isashshen barci da hutu idan iyaye suna suka kula da waɗannan abubauwa zai taimakawa yaro wajan girma da ƙushin lafiya da samun cikakken cigaba da kuma yadda tunani zai bunƙasa

Idan Iyaye suka rasa lokacin yin allurar rigakafi da aka tsarawa ɗan su yakamata suyi waɗan su bi su bi waɗannan hanyoyi da matake matakai dan tabbatar da cewa yaro ya kama um ya ya kama da daja dajawalin rigakafi cikin aminci tuntubi asibiti ko cibiyar kiwon lafiya yakamata iyaye su tuntubi asibita da aka saba kai yaro dan rigakafi likita ko ma'aikacin lafiya zai basu shawara kan yadda zasu kama zasu kama da alluran da suka wuce su ɗauki takardar rigakafi idan suka idan suna da takardar takardar allurar da yaro ya kar ya karɓa suje da ita domin a duba irin allurar da suka fi da suka riga suka riga sunyi da waɗanda suka buƙata ba'a ba'a fara daga farko ba koda yaro ya rasa wasu rigakafi ba dole bane a fara daga farko likita zai duba yada za'a cike gurbin da ya riga ya wuce yi rigakafin cikin lokaci bayan an, bayan an saka sabon jadawali, Iyaye su tabbatar da bin sabon shirin da aka tsara dan kar yaro ya sake rasa wasu wasu daga cikin allurai guji yin tsoro ko jin kunya idan idan aka rasa wani lokaci bai kamata aji tsoro ko jin kunya ba domin ana da hanyoyi da za'a iya da za'a iya biyan lokacin da ya riga ya wuce kula da lafiyar yaro kula da lafiyar yaro idan yaro yana da wata rashin lafiya mai tsanani, yakamata a tuntubi likita kafin ayi masa allura ana bada shawar cewa yara su kaɓi duk ka rigakafin su dan kare su daga cututtuka masu tsari

Matsalolin lafiyar hankali kamar damuwa, tashin hankali da cututtukan kwakwalwa na iya shafar uwa da yaro idan ba'a kula dasu ba idan ba'a magance matsalar ba, yana iya haifar da matsaloli masu tsaho ga lafiyar uwa da cigaban yaro daga cikin waɗannan illolin sun haɗa da daga cikin waɗannan illolin da kan shafa iys shafar uwa sun haɗa da da ɗaya, rashin kula da kanta, uwa na iya kasa cin abinci mai kyau rashin iya barci ko shan ruwa ko ƙin shan ruwa ƙin shan magani idan tana fama da wata cuta rashin kuzari da rashin kuzari zai iya hana ta yin aiki ta na yau da kullin cikin har da kula da jaririn, yawan damuwa da yanke ƙauna matsalar na iya ƙara muni har ta kai ga wannan tuna har ta kai ga yawan tunani kashe kai daga ci um illolin kuma da zasu iya shar yaro rashin kulawa idan uwa kuma na fama da matsaloli han matsaloli hanka matsalolin hankali yaro na iya rasa kulawa mai kyau kamar shayarwa, tsafta da soyayya yara da suka girma da iyayen su dake fama da matsalolin lafiyar hankali na iya samun matsalar cigaba na kwakwalwa da karatu matsalar hali da zamantakewa yaro na iya zama mai yawan damuwa tsau tsoro ko rashin iya yin hulɗa da mutane yiyuwar yaro ma ya kamu da matsalar lafiyar ta hankali idan uwa tana cutar, tana cutar kwakwalwar, yaro ma na iya samun irin wannan matsala daga baya daga ciki magungunan da ake fi so um maganin da ake, maganin idan matsalar tayi tsanani likita na iya bada magunguna da suka dace maganar kwararru kan lafiya ta hankali na taimakawa uwa um na taimakawa uwa ta rage damuwa da koyo hanyoyin shayo kan matsalolin ta taimako daga iyali da abokai yin magana da muji iyali ko abokai na iya rage matsin lamba da da taimaka uwa wajan samun sauƙi kula da jiki da tunani yin motsa jiki, cin abinci mai kyau, samun isashshen barci.

Sabon jariri yana buƙatar kulawa ta musamman a maƙonni na farko bayan haihuwa ga musu ga wasu mahimmam abubuwa da iyaye yakamata su mai da hankali hankali a kansu dan ba dan tabbatar da cewa um dan tabbatar da lafiyar jariri ciyarwa da shayarwa shayar da jariri nono, ana bada shawarar shayar da jariri nono na uwa a cikin watanni shida na farko domin yana ƙarfafa garkuwar jikinsa rashin samun nono idan uwa bata da isashshen nono likita na iya bada shawarar kan maddarar madarar jarirai da ta dace Cin abinci mai kyau, uwa mai shayarwa tana buƙatar cin abinci mai gina jiki domin lafiya da ingancin nono tsaftace jiki da kula da fata, wanka, ana wanke jariri da ruwa domin sauda sau biyu ko sau uku a maƙo, a guji yin amfani da sabulai masu ƙarfi Gyran cibiya, a kiyaye tsaftace ta har sai ta bushe ta faɗin dan kan ta idan tayi wari, ko tayi ja, a tuntuɓi likita canza canza can kula da barci jarirai suna buƙatar barci mai yawa a maƙonni na farko jariri na iya barci har tsawon na sa'onni sha huɗu ko zuwa sha bakwai a rana kwantar dashi a gadon sa ana bada shawarar a kwantar da jariri a bayan sa akan katifa mai laushi domin rage domin rage haɗarin cikin mutuwa na jarirai lafiya da rigakafi ziyartar asibiti ziyartar asibiti bayan an haihu yana da kyau akai jariri asibiti, don duba lafiyar sa yin allurar rigakafi a tabbatar da cewa jariri yana karɓar allurar da aka tsara domin kare shi daga cututtuka duba yawan fitsari da kashi idan jariri bayayin fitsari ko kashi akai akai, yana da kyau a tuntuɓi likita soyayya da kulawa riƙe jariri da kulawa, yin hulɗa da jariri ta hanyar rungumar sa wasa da magana yana taimakawa taimakawa cigaban kwakwalwar sa kula da haya kula hayaniya da ƙamshi mai karfi saboda jarirai suna da raunikan jijiyoyin jiki yana da kyau a guji hayaniya da ƙamshi masu ƙarfi

Tsare-Tsaren Inshora shirye-shiryen gwamnati da dokin kiwon lafiya, suna taka mahimmiyar rawa wajan rage ko sarrafa kuɗin jinya ga mutane da iyalai daga ciki um ga yadda kowannan su yake taimakawa da kuma yadda yake taka mahimmiyar rawa wurin sauƙaƙa jinya tsare-tsaren inshora inshorar lafiya na taimakawa wajan rufe wani kaso na kuɗin jinya kamar kuɗin asibiti likita magunguna wasu insho wasu inshororin suna bayar da rangwame kan wasu jin kam wasu jinyoyi ko magunguna masu tsada hakan nan suna bayarda hakan nan hakan suna bayarda kariya daga mayan kuɗin jinya, ta hanyar iyakance kuɗin da mutum zai biya a shekara shirye-shiryen gwamnati gwamnati tana da shirye-shirye kamar kamar um me me kam, dan gwamnati tana da shirye-shirye dan tallafawa um tsofaffi nakasassu da marar sa ƙarfi wasu gwamnatocin suna bayar da tallafin inshora ta hanyar rage kuɗin rigista ko biyawa wasu rukunin jama'a inshora gaba ɗaya akwai kuma asibitin gwamnati dake bayar da kulawa a farashi mai sauƙi ko kyauta ga marar sa lafiya Dokokin kiwon lafiya, dokokin na iya tilastawa kamfanonin inshora su rufe wasu nau'ikan jinya da magu da magunguna gwamnati na iya sa dokoki dan rage farashin magunguna da kayayyakin jinya wasu ƙasashe suna da tsarin kiwon lafiya kiwon lafiya na gamagari inda gwamnati ke ɗaukar nauyin jinya gaba ɗaya ko wani ɓangare ta hanyar waɗannan hanyoyi mutane da iyalai suna samu sauƙi wajan biyan kuɗin jinya da rage nauyi dake kan su dokoki na iya tilastawa kamfanonin inshora da su rufe nau'ikan jinya da magunguna um nau'ikan jinya da da farashin magunguna da kayayyakin jinya wasu kasa ta hanyar waɗannan hanyoyi mutane um da iyalai

Don inganta samun damar kiwon lafiya ga al'umma da al da ga al'umomin dake nesa da asibitoci ko cibiyoyin lafiya ana iya amfani da wasu dubaru kamar haka kiwon lafiya ta hanyar sadarwa amfani da wayoyin ku amfani da wayoyi ko internet don yin shawarwa dan yin shawarwari da likitoci ba tare da tafiya mai nisa ba yana ba marassa lafiya bamar samun shawarwari likita gwaje-gwaje da rubuta magunguna daga nesa yana rage wahalar tafiya da cunkoson maras sa lafiya a asibiti motocin um motocin lafiya manyan motoci masu ɗauke da kayan aikin likita suna shiga um yankuna dake da wahalar samun asibiti don bayar da kulawa ana amfani dasu wajan gwaje-gwajen allurar rigakafi da bayar da magunguna wannan hanyar na taimakawa yankunan karkara da wuraran da basu isashshun motoci daga ciki shirye-shiryen koraswa ga ma'aikatan lafiya a karkara horars da ma'aikatan lafiya a cikin yankunan dake nesa domin rage domin rage dogaro da manyan asibitoci samar da ƙarin jami'an lafiya da zasu iya kula da maras sa lafiya a wuraren da dasu da likitoci da yawa kayayyacin kiwon lafiya a matakin a mata a matakin al'umma gina ƙananan asibitocin lafiya a laiyi a ƙauyika dan bayar da ainihin dan bayar da ainihin kulawar lafiya um Gina ƙananin cibiyoyin lafiya dan bayar da ainihin kiwo ainihin kulawar lafiya samar da magunguna da kayan aikin asibitoci a cikin waɗannan cibiyoyi dan hana mutane amfani mai tafiya mai nisa haɗin gwiwa da ƙungiyoyi da gwamnatoci, ƙungiyoyin agaji da gwamnati na iya haɗa hannu wajan samar da kuɗaɗan da kayan aiki dan bunƙasa kiwon lafiya a yau kunan da basu ishashshin isassun asibitoci shirye-shiryen bayar da tal

ƙa'idojin da haɗarin tsarin shirya iyali iyalai na halitta baya buƙatar amfani da magunguna ko kayan hana ɗaukar ciki daga cikin waɗannan fa'idojin yana taimakawa ma'aurata dasu fahimci juna sosai dangane da jikin mace da lokutan haihuwa rage kashe kuɗi baya buƙatar sai siyan magunguna ko kayan kariya zai iya taimakawa lafiya ga mata masu shayarwa zai iya taimakawa wajan hana ɗaukar ciki ba tare da illa ga jariri ba inganta lafiya da ɗabi'u yana taimakawa wajan gujewa illolin sinadarai ko dubarun hana ɗaukar cikin cikin na zamani haɗuran dake ciki rashin inganci idan ba'ayi amfani dashi da kyau ba yana iya haifar da ɗaukar ciki bada niya ba ba tare da anyi niya ba buƙatar bin ƙa'ida sosai yana buƙatar bin lokaci da lura da sauye-sauyen jiki akai akai baya kare baya baya ƙare, kare daga cututtukan jima'i ba kamar wasu hanyoyin um kamar kororon roba ba tsa tsarin baya kare daga cututtuka masu yaɗuwa ta hanyar jima'i daga cikin manyan lokuta yana buƙatar hakuri wasu ma'aurata na iya gani yana da wahala su dakatar da jima'i saboda wasu dalilai tasu idan ana son amfani da wannan hanya yana da kyau a nemi shawarar likita yana da kyau a shi a nemi shawarar likita babu illa ga lafiya baya buƙatar amfani da magunguna da kaya hana ɗaukar jiki ƙarin fahimtar juna rage kashe kuɗi lafiya ga ma mata masu shayarwa daga cikin manyan lokuta yana buƙatar hakuri da sanin um yadda za'a yi ayi amfani da hanyoyi mabanbanta domin bada gudun mawa da kariya daga ɗaukar ciki

mata na fiskantar matsaloli da dama wajan yanke shawawar kan lafiyar haihuwar su ga wasu daga cikin manyan kalobalan da mata suke fiskanta matsin lamba daga al'ada da addini a wasu al'ummomi ana takaita yyancin mata wajan zaban hanyoyin shirya iyali sarrafa haihuwa saboda ala'du da raayoyin addini rashin ilimi da wayar da kai wasu mata ba su da isashshen bayani gamai da hanyoyin hana daukar ciki lafiyar haihuwa ko hakkinsu na kiwan lafiya takurawan iyali da mazaje wasu lokuta mazaje ko 'yan'uwa na iya hana macce yin ammfani da hanyoyin daukar ciki ko yanke shawara kan yawan haihuwa rashin samun ingantaccen kiwan lafiya rashin samun ingantaccen kiwan lafiya a wasu yankuna musamman karkara ba ba samun cibiyoyin kiwan lafiya ko magungunan hana daukar ciki talauci ko matsalolin tattalin arziki rashin kudi na hana mata samun kulawar lafiya mai kyau ko sayan magunguna ma su tsada doka da manufofin gwamnati a wasu kasashe dokoki na iya hana mata samun samun wasu hanyoyin kiwan lafiya na haihuwa kamar maganin hana daukar ciki ko zubar da ciki tasirin cin zarafi da fyade mata da ke fiskantar cin zarafi ko fyade na iya rasa ikon sarrafa lafiyan haihuwar su musamman idan ana hana su amfani da kwayoyin hanyoyin kariya ah'ah ahh dan magance wadannan matsalolin yana da sanar da dokoki a kara warda a kara wayar da kai samar da dokoki masu kare 'yancin mata da kuma inganta harkokin lafiya

mata na fiskanta matsaloli da dama wajan sarrafa lafiyan haihuwar su da yanke shawara a kan junansu daga cikin wadannan damatsaloli da mata suke fiskanta matsin lamba daga al'ada da addini a wasu al'ummomi ana takaita 'yancin mata wajan amfani da hanyoyin daukar ciki ko zibzr da ciki ko zabar yawan yawan 'yayan da za su hai fa ahaaa ahaaa rashin ilimi da wayar da kai wasu mata basu da isashshen bayani gamai da lafiyar hai huwa hanyoyin hana daukar ciki da hakkoki hakkokinsu na kiwan lafiya takurawan mazaje ga iyali a wasu lokuta mazajee ko dangin macce na iya hanata yanke shawara kan haihuwa ko amfani da hanyoyin ko amfani da hanyoyin kariya ma babbanta rashin samun ingantaccen kiwan lafiya a wasu yankunan masamman karkara baa samun cibiyoyin lafiya ko kayayyakin hana daukar ciki cikin sauki talauci da matsalolin tattalin arziki rashin kudi na hna mata samun ingantaccennnnn kula da lafiyar haihuwa ko sayan magun-guna ahaaa ahaaa doka da manufofin gwamnati a wasu kasashe dokoki na hana mata samun samun hanyoyin yin-yin daukar ciki ko zibar da ciki cin zarafi da fyedai mata da ke da, mata da ke fikantar cin zarafi na iya rasa ikon sarrafa jikinsu da lafiyansu musammam ma idan ana hana su samun kariya daga daukar ciki da basu so domin kare 'yancin mata a farnin hahuwa dole ne a kara wayar da kai samar da ingantaccen kiwon lafya

tabbas a akwai alamomin da mace zata iya lura da wasu da su yayin da take bibiyar zagayowa baƙonta wato hailan ta dan sanin lokacin dan sanin lokacin zuwansa ga wasu daga cikin su Ga wasu daga cikin alamomin cewa lokacin gabatowan hailanta ya riga ya kusa canjin farin canjin farin farce yana zama yana zama mai yawa mai laushi kamar farin kwai wanda ke nuna cewa tana cikin lokacin da takeda saukin daukar ciki daukewar zafin jiki bayan ovulation din zafin jikin mace kan ƙaru Da ɗan kaɗan Idan tana auna zafin jikinta kullum da safe zata iya lura da wannan canjin rashin jindaɗi ko raɗaɗi a mara wasu mata suna jin dan raɗaɗi a gefen jikinsu yayidan ƙwan suke fita daga jikin daga jikin mahaifa, kara shaʼawa wasu mata sunajin ƙaruwan shaʼawa a lokacin a lokacin wannan yanayin, canjin yanayin nono, nonuwa na iya zama masu laushi ko jin raɗaɗi saboda sauyin sunadaran da ake kiransu da hormone jin kumburi ko ƙarin ruwa a jiki wasu mata na Wasu mata sunajin kumburin jiki ko ƙarin ruwa a jikin kwanakinsu a wannan yanayin tashin hankali ko canjin yanayi wasu mata na iya jin sauyin yanayi kamar yawan damuwa ko farin ciki fiyeda yanda aka saba

rashin haihuwa na iya yin tasiri sosai da ƙwarin gwiwar mutum musamman a cikin alamomi dake baiwa haihuwa mahimmanci Sosai, ga wasu hanyoyi dayake iya shafar mace ko namiji,, rashin jin ƙima mutum na iya jin kamar Bai da wata daraja saboda bazai iya haihuwa ba musamman Idan ana fusƙantar matsa lamba daga dangi abokai da yanʼuwa damuwa da kewa rashin samun ciki na iya haifar da yawan tunani, damuwa, ƙunci da kuma jin kaɗaici musamman Idan mutane sun nuna fahimtar halin da ake ciki fargabar aure wasu mutane kan fuskanci matsi Wasu mutane kan fuskanci matsaloli a aurensu saboda rashin haihuwa wanda ke iya rage jindaɗin zaman tare da Kuma sanya fargaba, da damuwa a zuciya kishi da kishi da gajiya mutum mutum na iya jin kishi da gajiya mutum na iya jin kishi ga wanda suka haihu yana iya jin baƙin ciki koma gujewa taron mutane saboda yana jin kamar bayada kima, ƙarin damuwa da matsin lamba, wasu mutane kan shiga cikin matsin lamba da damuwa daga al'umma musanman idan ana musamman Idan ana tambayarsu akai akai game da haihuwa wanda hakan na iya rage ƙwarin gwiwa canjin yanayi da kewa rashin haihuwa na iya sa mutum ya daina jindaɗin abubuwanda yakeso a baya baya ko Kuma ya daina cuɗanya da mutane saboda gujewa tambayoyi ko jin haushin kansa muhinmman abune asan cewa rashin haihuwa ba wai yana nufin ba wai yana nufin baida daraja bane bane yin magana da masoya neman shawarwari daga ƙwararru sukan kawo sauƙi da rangwame.

okokin hana yawaitar yawaitar jama'a na iya yin tasiri ga da ƴancin mutane da yancinsu na zabar yadda za su zasu rayu ga wasu hanyoyi da irin waɗannan dokoki ke shafar hakkin ɗan adam taƙaita ƴancin haihuwa wasu ƙasashe kan tilasta iyalai iyakance yawan ƴaƴansu misali dokar yaro daya a kasa sun da aka taba yi wannan na hana mutane ƴancin yanke shawara akai yawan ƴaƴan da sukeso su haifa tilastawa ko azabtarwa a wasu lokuta ana iya tilastawa mata suyi anfani hanyoyin hana daukan ciki ko yin tiyatar hana haiahuwa ba tareda yankansu bah wanda hakan na take haƙƙinsu sauya alʼadu da darajoji waɗannan dokoki na iya shafar alʼadu da addinai Idan suna ƙarfafa ragin yawan haihuwa a inda mutane ke ganin haihuwa wata niʼima ce ga Allah banbancin jinsi a wasu ƙasashe irin waɗannan dokoki sun haifar da fifiko ga jinsin namiji namiji inda ake zubar da jarirai mata saboda iyalai suna son yaya maza wanda ke haddasa matsalar daidaiton jinsi acikkin al'umma Ta ke Hakkin iyali, iyalai na iya shan wahala Idan an tilasta musu rage yawan haihuwa saboda wasu na son ƴaƴa dayawa don taimaka musu a rayuwa ko Kuma saboda alʼadansu. Ta ke Haƙƙin iyalai, haƙƙin iyalai na iya Tasirin tattalin arziƙi a wasu lokuta taƙaita yawan jamaʼa na iya haifar da matsaloli anan gaba kamar ƙarancin matasa da zasu gudanar da tattalin arzikin kasa wanda ke iya shafar jindadin rayuwa duk da cewa gwamnatoci na karin hakkoki

Idan iyaye Idan iyaye suka ƙi yin riga-kafin yara saboda jita jita ko kuskuren fahimta hakan na da haɗari dayawa daga cikin wadannan haɗuɗɗura sun haɗa daga cikin wadannan haɗuɗɗura sun haɗa akwai kamuwar cututtuka masu tsanani yara na iya kamuwa da cututtuka kamarsu shan inna ciwon cizon sauro da tarin fuka wanda waɗanda rigakafi ke hanasu yaɗuwar cututtuka idan yara Idan yara dayawa basu sami rigaki bah cututtuka na iya yaɗuwa cikin sauki a tsakaninsu da sauran mutane mummunan illa ko mutuwa wasu cututtuka da riga-kafi ke karewa na iya haifarda matsaloli masu tsanani harma harma ya kai ga mutuwa mummunar ila ko mutuwa wasu cututtuka da riga-kafi ke karewa na iya haifarda matsaloli masu tsanani Har ma ya kai ga mutuwa Rauni ga garkuwan jiki yana taimakawa jiki wajen samarda garkuwar da garkuwar kariya daga cututtuka amma idan ba ayi bah jiki bazai iya kare kansa da kyau bah ba tsaikon cigaban kasa idan yara dayawa suka sami cuttutukka hakan zai iya rage lafiyayyun mutane a ƙasa wanda zai shafi tattalin Arziki da cigaban al'umma kenan samar da rigafi Kuma yin riga-kafi yanada matuƙar mahimmanci, mahimmancin sama ne yakan mahimmancin su ne ma yasa ake gabatar dashi lokaci bayan lokaci daga cikin mahimmanci shi domin kare lafiyar yara da Kuma hana yaɗuwar cututtuka a cikin alʼumma

Tabbas lallai akwai kuskuren fahimta da ake cewa sanyi ne ke Sanyine kai tsaye ke jawo Sanyine kai tsaye ke jawo mura ko cutar hunhu Amma a gaskiya sanyi ba shine ke haddasa wadannan cututtukan ba ba gaskiyan alʼamura abunda ke haddasa mura abunda ke haddasa mura sune ƙwayoyin cuta ba yanayin sanyi ba duk da haka akwai wasu Duk da haka akwai wasu dalilai da kesa mutane kamuwa dasu a lokacin sanyi zaune cikin rafuffuka zaune cikin rufaffiyar guri wuri a lokacin sanyi mutane na cunkushewa a cikin Gida don samun ɗumi wanda ke kara yawan tuntubar juna tuntubar juna Idan mutum ɗaya na ɗauke da kwayar cuta zai fi saukin yaɗata ga wasu saboda yanayin yanda aka cunkushe. Rashin iska mai kyau, lokacin sanyi mutane suna rufe ƙofofi da tagogi don gujewa iska mai sanyi wannan yana hana iska mai kyau shiga wanda ke taimakawa wajen Yaɗa ƙwayoyin cututtuka cuta cikin sauƙi bushewar hanci da makogoro iskar sanyi da bushesshiyar iska na iya sa hanci da maƙogoro su bushe wanda ke rage garkuwa jiki da ke da ke hana ƙwayoyin cuta shiga um jikin mutum raunin garkuwan jiki a lokacin sanyi wasu mutane kan fi zama cikin damuwa ko rashin sinadaran dake ƙarfafa garkuwan jiki garkuwan jiki wanda ke iya rage ikon ikon ikon jiki na yaƙar cuttuttuka raunin garkuwan jiki lokacin sanyi wasu mutane kan fi zama cikin damuwa ko rashin sinadarin da ke ƙarfafa garkuwan jiki waɗanda ke iya rage Ikon jiki na yaƙar cuttutuka don haka ba sanyi ke Ba sanyi kai tsaye ke haddasa mura ba mura ba Amma yanayin sanyi na taimakawa wajen yaɗuwar ƙwayoyin cuta, hanya mafi kyau ta gujewa kamuwa da wadannan cututtuka sunhada da

Gwamnatoci suna anfani da hanyoyi daban daban don tabbatar da cewa jamaʼa sun samu bayanai na gaskiya da kuma kariya a lokacin ɓarkewan annoba yaɗa bayanai ta kafafen yaɗa labarai suna anfani da talabijen, radio da shafukan sada zumunta wajen isar da sakonni masu maʼana da tabbabta da tabbabatatu gameda yanda zaʼa haɗakai bada umurni na tsaftace jiki da nisantar juna juna suna ƙarfafawa mutane su su wanke hannayensu akai akai su rika anfani da abin rufe fuska da Kuma Nisantar nisantar Nisantar da juna domin rage yaɗuwar cutan tattaunawa kai tsaye da jamaʼa suna shirya tarurruka da Kuma sanarwa ta kai tsaye domin bayyana matakai da da aka ɗauka da Kuma rage fargaba matakan da aka ɗauka da kuma rage fargaba bada tabbaci da gina amincewa Suna bayyana Suna bayyana halinda ake ciki da matakai da ƙwararru daga ɓangaren lafiya domin tabbatar da cewa ana bin ƙaʼidoji cikin tsanake sannan sukan haɗa ƙungiyoyin wayar da kai domin domin yaɗa bayanan cewa ga hanyoyi mabanbanta daga ya kamata abi domin nisanta daga cu daga juna ta haka waɗannan dabaru suna taimakawa wajen rage damuwa da Kuma sa jama'a su bi subi dokokin lafiya yanda yakamata suna taimakawa ƙwarai gaya ganin cewa alʼumma sun samu ingantaccen rayuwa daya kamata

A lokacinda annoba ta ɓarke jamiʼan lafiya na iya ɗaukan matakai daban daban don hana firgici a cikin alʼumma ga wasu mahimman matakai da zaʼa iya bi don kare kai daga cikin irin wannan firgici bayaga sahihan bayanai a lokaci a tabbatar da cewa ana fitar da bayanai daga hukumomin lafiya kamar, hukumar lafiya ta ta duniya akan kari kada a boye bayanai masu mahimmanci Amma a gabatar dasu cikin kwanciyar hankali kyakkyawan hulɗar sadarwa ana buƙatar anfani da harsunan da mutane zasu iya fahimta tareda kaucema anfani da kalmominda ake iya Tsoratarwa da shi, Ayi anfani da kafafen yaɗa labarai kamar radio, talabijen da kafofin sada zumunta domin isar da saƙonni cikin sauki kyakkyawan jagoranci daga shuwagabanni da masana Idan shugaba da likitoci sun bayyanar da kansu suna magana ga mutane hakan yana taimakawa wajen rage firgici su tabbatar da cewa sunada cikakken bayanai kafin suyi jawabi. bayarda umarni da za'ayi bayarda umarni da za'ayi a baiwa matakan kariya da yanda mutane zasu kare kansu daga da iyalensu a guji yaɗa bayanai marasa tushe da makama a lokacinda annoba ta ɓarke jamiʼan lafiya na iya ɗaukan matakai daban daban don hana firgici a cikin alʼumma. kyakkyawan hulɗar sadarwa, yaki da jita jita da labaran ƙarya a tabbatarda cewa mutane na samun labarai daga hukumomin da masana lafiya maimakon ƙofofi marasa tabbas. Bayarda taimako ga mutane, a samar da cibiyoyin tuntuɓa domin mutane su iya mutane za su iya tambayar abunda basu fahimta ba wadannan hanyoyin akan iya bi domin a tabbatar da cewa an bayarda bayanan da suka riga suka tabbatar.